Paɣiba ni dabba m-bɔŋɔ ka dabba anahi nyɛla ban ʒi tingbani ni ka paɣiba ŋɔ gba nyɛ ban ʒe zuɣusaa ka bela dabba anahi ŋɔ nyaaŋa ka bɛ shɛba yela neem'ʒɛhi ka shɛba ye neen'yelo.

Tima duu m-bɔŋɔ dabba ata m-be dini ka bɛ dabba ayi ye neem'piɛla ka bɛ puuni yino so jinjam sabinli ka piri namda sabinli ka tima n-kuli nyɛ din ʒe n-ʒeya be adakanima puuni.

duu din deei nachiinsi duu maa kama nyɛla kala piɛlli ka kuɣu gba ʒɛya n pahi n ti tabili teebuli shɛli din kama nyɛ zaɣ tankpaɣu ka fulaawa gba pahi bɛ Duu ŋɔ ni

Zamaatu di n ka kanlli ninkura mini paɣasara ti tabili nachimba zaa bɛ dinni ka paɣaba maa shɛba zi la nɛma bi zuɣu ni ka so ye liiga piɛlli ka ziya n lihiri ba ka bi mi zila tia gbinni.

Zamaatu ban ka kanli n bɔŋɔ niriba nkuli dɛɛ luɣili kam ka bi nyɛla gbaŋ piɛla noli yiɛ shɛŋa dini mɛ n mɛn tam gba n bɔŋɔ ka bi pirigil pili la zipiliti ka bi shɛba bi pili zipiliti.

bihi m-bɔŋɔ bihi maa niŋla suhipiɛlli ka warila waa bihi maa puuni so gbula zuli ka piri namda sabinli ka tihi ni mɔri ku ko n-gili luɣili kam

zamaatu bin ka kanli dabba nyɛla bin biɛni ka paɣaba gba biɛni ka bi barila chɛchɛ buɣuma ka baɣalila taba ka loori gba biɛni ka niraba n ku kpɛ n bɛ loori ŋɔni

silimiinsi ata m-bɔŋɔ ka bɛ zaɣ' yino kam pɔbila nye' pɔbirisi bɛ nyɛla dabba ayi ni paɣa yino ka do' yino nyaɣi baaji ka labitopu nyɛla din ʒi do' so gba tooni.

gbaŋ' sabila m-bɔŋɔ bɛ nyɛla linjimanima ka ye neen' sabila ka pili zupil' sabila ka tihi ni mɔri n-kuli kɔŋ gili ba ka linjin' so beni ka o gbubi la Afa so ka be la o nyaaga.

doo n-ʒiya ŋɔ o nyɛla gbaŋ' sabinli ka yela liiga sabinli ka sɔ jinjam sabinli ka o gbubi la silimiinsi ni booni binshɛɣu labtopu la ka tia bili sa o nyaaga.

Duu din dihi nachinsi duu maa kama nyɛla zaɣa piɛlli ka di mali takoriti ka gilaasi nima kuli nyɛla din be dinni ka paɣa so zaya zaŋ o Linjima.

pali n boŋɔ paɣisari mini nachimba n kuli dɛli ka zilijinim anahi bɛla di pala ŋɔ zuɣ' ka bonbon Kama piɛli mini kama ʒiɛ ka poli din nyɛ Kama piɛli gba sadini

niriba anu m-bɔŋɔ ka paɣa nyɛla ŋun be bɛ ni ka bɛ niriba ayi ʒe zuɣusaa ka bɛ zaa yino kam niriba ayi maa puuni wuɣi wuɣi la bɛ nuhi ka sipikanima kuli tam tam bɛ tooni.

Palli m bɔŋɔ ka zamaatu din ka kalinli doli li paɣaba ni bihi nachimba ni ninkura zaa nyɛla ban dɔli li loori m bɔŋɔ loori maa kama nyɛla zaɣ sabinli ka loori piɛlli gba yaha lan be di tooni ka yikara kuli be di nyaanga

duu din dihi nachiinsi kuɣu nyɛla din ʒɛya ka kuɣu maa kama nyɛ kama piɛlli ka dufɛli gba nyɛ din pa dizuɣu ka di kama nyɛ kama piɛlli ka adaka shɛli din ka yorigu ʒɛya ka buku nim mini binyahari n ku bɛ dinni

Zamaatu din ka kalili paɣaba ni dabba nyɛla ban biɛni ka bɛ suhu piɛlli maa yaɣi ka bɛ sheba kuli la hali ka bɛ nyina ti yirina ka bɛ sheba gbibila tuuta nima ka bɛ sheba kpa ninkpara.

Kom n doya ŋo ŋarima nyɛla din pa kom ŋo zuɣu ti malla ŋarim piɛla ni ŋarim ʒiɛhi ka tihi mini mori ko n giliba yili gba nyɛla din bɛ di nyaanga sa

Loori m boŋɔ loori maa nyɛla din nyɛ sarati ka niriba konko n gilli ka shɛbi gbibi la bɛ tangalimihi ka ninvuɣu shɛbi biɛni ka yɛla niɛm piɛlaka loori maa kama nye kama piɛlli.

Linjimanima m-bɔŋɔ bɛ nyɛla gbansabila ka bɛ shɛba pili zipiliti ka bɛ shɛba bi pili ka so beni o gbubila marafa ka tihi mini yili kara shɛŋa din me m-me tam taba la kuli kɔɣikɔɣi ba.

Niribaata m-bɔŋɔ niribaata maa ʒirila pain bɛ zuɣuri ni ka bɛ puuni yino yɛ liiga piɛll ka so jinjam waɣinli ka bɛ puuni yino so jinjam' ʒee

Daani nbɔŋɔ paɣaba min dabba zaa nyɛla bani bɛ dini ka shɛba pili zipiliti ka shɛba bi pili ka bini wola nkuli dɛɛ luɣili kam paɣa so n ziya ŋɔ ko gaɣili nyɛ dini baɣi o luɣili.